Abantwana abancane abahlezi ecansini, bahlangane amantombazane lamajaha kukhanya sengathi bayafunda. Leyindawo yabantwana abafunda imfundo yangaphansi okuthiwa yi nursery. Kulamaphepha emdulwini amahle abukekayo ayenza ukuthi bakhangele babone bafunde kuhle bengaphazanyiswa.

Amabhuku aqoqiweyo kuhle emakhabothini asemakilasini kumbe asendlini yabafundi okutsho ukuthi lapha kufunda abantwana abancane abayenza ifundo yaphansi yase primary.

Ithulusi elisetshenziswa e"lab science" ukuhambisa igazi ukuthi nxa kulalabo abafuna ukusebenzisa ukuxhumanisa isitofu se" Benson burner" lempompi we"gas".

Izitulo zokuhlala ezabantwana besikolo ezibonakala sengathi yileziyana ezinde ezihlalelwa phezulu ukuze babone okwenzakalayo kutshukuthi lapha kungabe kulapho abafundela khona into zescience.

Indawo eyakhiweyo ezikolo okukhanya sengathi lapha yindawo okufundela khona abantwana abayenza imfundo yaphansi. Bayadla phandle abanye bayahamba bayalapho abafundela khona, kulemijingo lapho abadlalela khona.

Emdulwini kuleboard encane emnyama enamatheleyo. Ekhoneni kulekhabothi elungiswe ngamaplanka. Kulamabhentshi lamatafula alungiswe njalo ngamaplanka. Kuyakhanyisela phakathi kwesakhiwo ngoba uphahla lukhanya lubhokokile.

Isakhiwo esikhulu kakhulu, phandle kwaso kucecisiwe ngotshani obuluhlaza. Sakhiwe kuhle kutshengisa ukuthi lapha yindawo yabafundi, ukwenzela ukuthi bafunde kuhle, bekhululekile besendaweni ehlanzekileyo

Izakhiwo ezikhanya sengathi ngezesikolo ezinhle njalo ezinkulu phandle kulomthunzi lapho okuhlala khona abantu. Kula bantu abahleziyo okukhanya ukuthi kukhona abakhulumisanayo kumbe abakuxoxisanayo.

Amajaha lamantombazane abagqoke impahla zesikolo okutshengisa ukuthi ngabantwana abasafundayo baliqenjana njalo lapho abakhona kusesikolo sabo. Kukhona okulinyiweyo abakukhangelayo kumbe abakufundiswayo.

Indlu yokufundela yabantwana besikolo abancane abayenza imfundo yaphansi kulamatafula lapho abafaka khona amabhuku abo kumbe befake amabhuku bebhalela. Kulashelufu alezincwadi zabo lamabhuku abawasebenzisayo lawokubhalela

Iphepha okuthiwa yimanila elinamathiselwa kufasitela libhaliwe amabala okubala, abantwana abafunda imfundo yangaphansi. Liyenzelwe ukuthi wonke umuntu kumbe wonke umntwana ohamba phandle akwanise ukubala.

Umgwaqo ohamba abantwana besikolo besiyafunda esikolo okuthiwa yi Ikhole primary . Kutsho ukuthi lesi yisikolo sabantwana abancinyane abayenza imfundo yaphansi.

Ishelufu elamagabha ahlukeneyo kuleli banga lemfundo yaphansi bafundiswa ngezimpawu lezixwayiso emambodleleni lokuthi kumele baphathe njani izinto eziyingozi bafunda njalo ukuhlola lokhu kusiza abantwana ukuthi baqonde isayensi ngokubona ngamehlo abo

indlu yabafundi ekhanya sengathi lapha kuse lab lapha abayenzela khona i chemistry kumbe lapha abahlanganisa khona ama chemical athile ukwenzela ukuthi imfundo yabo iqhubekele phambili bebekwazi ukuthi lokhu ngokokwenza okuthile kule sinki lapho aagezela khona izandla zabo masebeqedile kumbe beqala

Abafundi abaliqembu, abatsha. Abagqoke ingubo, kumbe impahla zokwetheswa kweziqu eziluhlaza, okwesibhakabhaka. Lamakepesi akhona. Okutshengisa ukuthi lapha kulomcimbi, okhombisa ukuthi laba abafundi baphumelele kuhle. Benze kuhle ezifundweni zabo.

Amajaha lamantombazane agqoke impahla zokusebenza eziluhlaza okwesibhakabhaka. Kulomtshina abawusebenzisayo ukwenza okuthile. Okutshengisa ukuthi kukhona abakufundelayo ngawo.

Indlu elamabhuku aqoqiweyo emakhabothini lamatafula lapho ukuthi abantwan nxa befuna ukuzobala bathathe amabhuku abe besebehlala besebethula umsindo babale amabhuku abo.

Amajaha amathathu akhanya esenza imfundo yangaphezulu. Bayasebenza bagqoke amangilazi okuzivikela. Bagqoke impahla yokusebenza eluhlaza okwesibhakabhaka njalo ezandleni kukhanya bagqoke okokuzivikela. Kulemitshina lapha okutshengisa ukuthi kusesikolo kukhona abakufundayo

Usisi othungayo uyahlekelela kukhanya kukhona umuntu omfundisayo phambi kwakhe, lokhu kuchaza ukuthi leyi yindawo yabantwana besikolo imfundo yangaphezulu labo abafundela ukuthunga ngoba kule mitshina emnengi kulendlu akhona.

Amajaha amahlanu agqoke impahla ezokusebenza eziluhlaza okwesibhakabhaka. Ngemuva zibhalwe Kigali Campass. Lokhu kutshengisa ukuthi kusesikolo lapha okufundelwa khona ukulungisa imitshina ehlukahlukeneyo.

Abantwana bahlezi ezitulweni , balemitshina yokuthunga phambi kwabo .Abanye baphethe amalembu abanye bayathunga ,lokhu kutshengisa ukuthi basesikolo sokufundela ukuthunga impahla.

Abantwana kumbe amajaha abenza imfundo yangaphezulu bamile phandle endaweni eligceke, okukhanya sengathi kukhona okufuna ukwakhiwa lapha ngoba begqoke impahla zalabo abayenza okokwakha kumbe abayenza okwe injiniyaringi.

Amajaha amahlanu agqoke impahla zokusebenza eziluhlaza okwesibhakabhaka ezibhaliweyo ukuthi Kigali emuva okutsho ukuthi indawo yabo abafundela khona itholakala ekigali babimbisana umtshina sengathi kukhona abakwenzayo kumtshina lapha bafundiswa ukuyenza umsebenzi wezandla

Abantwana besikolo abagqoke impahla zabafundi eziluhlaza okwesibhakabhaka, kuletafula phambi kwabo baphethe amapenseli okudweba kukhanya sengathi kukhona abakwenzayo lapha okuhle okubukekayo bona bayenza imfundo yaphezulu eyase sekhondari.

Isikolo sabo mama abafundela ukuthunga, ababili balabantwana okutshengisa ukuthi kuyavunyelwa ukuthi bezofunda belengane zabo, bagqoke ama mask okutsho ukuthi kukhona okuthile umkhuhlane abazivikela kuwo.

Amathuluzi amanengi atshiyeneyo alapha asetshenziswa ngabantwana besikolo abayenza imfundo yangaphezulu befundela imisebenzi yezandla.

Abantwana abayenza imfundo yaphezulu abangamajaha asengathi akhulile mbijana, balapho abasendlini abayenza khona imfundo yabo. Bafundela imisebenzi yezandla eyemitshina ngoba phambi kwabo kulemitshina ehhlukeneyo nje eminenginengi abayilungisayo kumbe abasebenza ngayo.

Abafundi abasesi bayeni senkomo kukhanya sengathi kukhona abakuhlolayo kuleyo nkomo kumbe bayayilapha kuyikuthi ilomkhuhlane othile nxa ingaphathekanga kuhle.

Isakhiwo esingathi kulapho okufunda khona abantwana besikolo abayenza imfundo yaphezulu okulemitshina etafuleni okukhanya beyilungisele, okutshengisa ukuthi lapha bafunda ukwenza imsebenzi yezandla.

Abantwana abesikolo abagqoke impahla zokuzabafundi eziluhlaza okwesibhakabhaka kukhanya sengathi bafundiswa ukusebenzisa imitshina okuthiwa ngamakhompiyutha.

Ibhuku elilomfanekiso womntwana wesikolo okhanya esendlini yokubalela, lona lingeleMaths ngoba libhalwe Mathematics course for secondary school okutsho ukuthi ngelemfundo yangaphezulu eyabantwana abakusenior one.

Umbalisi obhalayo emdulini uyafundisa abantwana ubabhalela ukwenzela ukuthi babone lokhu abakufundiswayo labo sebebhala phansi emabhukwini abo ukwenzela ukuthi babale kumbe bakhumbule lokhu abakufundiswayo.

Umthanti ophezu kwesango lesikolo ubhalwe Saint Mary’s High School Kiruhura okutsho ukuthi isikolo lesi sitholakala eKiruhura. Isango lenziwe ngensimbi lapendwa ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, indlela ingena phakathi. Ngemva kwesango kulezakhiwo njalo abafundi abambalwa bamile phandle kukhanya bexoxisana. Kulezihlahla emaceleni ezebhanana lomduli esikolo.

Ibhakane leskolo elibhalwe GROUPE SCOLAIRE ST JOSEPH KABGAYI.Iskolo lesi sitholakala eBP 37 Gitarama. Yiskolo sama sciences ngoba kubhaliwe ukuthi sciences development. Kulezakhiwa ngemva kwebhakane ezeskolo.

Itafula ebaziweyo yalungiswa yabanjaniswa lalapho okokuhlalela khona okuthiwa yibhentshi. Kulendawo yokufakela amabhuku ukwenzela ukuthi abantwana besikolo bangahlupheki nxa sebefuna ukubhala bayafaka amabhuku amanye lapho afakwa khona.

Kulabantu abamileyo abagqoke amabhulugwe ayikhakhi lamahembe amhlophe .Abakhanya behlabela ngoba kulomhlabelisi omi phambi kwabo . Kulabantu abahleziyo ababukele laba abakhanya behlabela estajini.

Umduli omnyama obhalwe ngamatshoko njalo kulosuku olubhaliweyo ukuthi13 February2025 okutsho ukuthi ngalolusuku abantwana babefunda ngesikhiwa esibhaliweyo emdulwini njalo ngabafundi laba abayenza imfundo yaphezulu yase secondary.

Izakhiwo ezinkulu ezinengi ezikhanya sengathi lapha kuyizindlu zokufundela zabantwana besikolo ngoba kulendawo ezitshiyeneyo okulamafasiteli amakhulu asokungaba yizindlu ezinenginengi lapho abafundela khona abantwana bemfundo yaphezulu.

Indawo enhle kakhulu elezakhiwo zesikolo okutshengisa ukuthi lapha yindawo yabafundi abayenza imfundo yangaphezulu ukwenzela ukuthi bafunde baqhubekele phambili endaweni ehlanzekileyo engabukeki phansi

Amajaha amabili ahambayo emgwaqweni. Agqoke impahla zabafundi okutshengisa ukuthi le yimfundo yamabanga aphakemeyo. Lapha ngemuva kwabo kulesakhiwo esikhulu esingabe siyizindlu zabo zokufundela.

Abantwana besikolo bame kuhle baqoqekile akula abaphithizelayo, kulababalisi abamile eceleni kwabo sokungathi lapho babe thatha isithombe ngemuva kwabo kulezakhiwo zesikolo lezihlahla ezikhona bami phezu kotshani bokucecisa.

Abantwana besikolo bahlezi baqoqekile kakhulu baphakathi kwesakhiwo esikhulu esinjengeholu. Kulabanye abamileyo okukhanya sengathi yibo ababatshelayo okokwenza kumbe abakulandileyo khonapho.

Izakhiwo ezise gcekeni elikhanya sengathi lapha yindawo yabafundi, kusesikolo. Ngemuva kulezihlahla ezinde ezikhanya sengathi zahlanyelwa ukuthi zicecise indawo leyi ibukeke ibenhle. Lapha kufunda abantwana abayenza imfundo yangaphezulu.

Abantwana besikolo abamileyo abakhanya beqoqekile kuhle baphethe ingwalo kumbe ingcwadi ezilekhava phandle eluhlaza okwesibhakabhaka kungathi kukhona abakutshengiswayo kumbe abakufundiswayo ngumuntu ophambi kwabo

Abantwana besikolo abahlezi phansi kulomuntu omiyo phambi kwabo, obukeka enjengombalisi wesifazane kukhanya sengathi kukhona abakutshelwayo ngoba balalele sibili kukhanya sengathi kukhona abakufundiswayo lapha bengabafundi bemfundo yaphezulu yase sekhondali.

abantu abasesikolo salabo abayenza imfundo yangaphezulu eyasesecondary kukhanya engazani sengathi kukhona abamncedisayo okhubazekileyo ohamba ngalokho okubizwa kuthwe yi wheel chair

Indlu elemibheda egadeneyo okuthiwa ngamabhunki bhedi iyendlaliwe phambili kulezikwama ezikhona okutshenga ukuthi lapha yindawo elala abantwana besikolo endaweni okuthiwa kusebhodini.

Amabhasi amileyo amanye akhanya sengathi ngawezikolo avela ezikolweni ezitshiyeneyo. Lapha kulabantu abakhona abakhanya bengabantwana besikolo abababuye lama tiranki okufaka izinto zabo okutsho ukuthi baze esikolo bafunda ebhodingi.

Baantu abamileyo okukhanya kungabesilisa bagqoke impahla zokusebenza eziluhlaza okwesibhakabhaka sokungathi kulombalisi wabo abami laye obachasiselayo ngomtshina phambi kwabo laba kukhanya bayenza imfundo yaphezulu

Ibhuku lababalisi kumbe elisetshenziswa ngababalisi ukuze babone ukuthi kumele bafundise njani balandelisele imithetho eyabe ibhaliwe phakathi ukuze bafundise abantwana okufaneleyo leli ibhuku ngelechemistry elibhaliweyo ukuthi ngelaseRwanda kumbe ngelasesikolo zeRwanda.

Ibhakane elibhalwe ukuthi Groupe scolaire st Joseph kabgayi okutsho ukuthi lapha yisikolo salabo abayenza ama sciences kulezakhiwo ezingamuva kwebhakane leli yikho lapho abafundela khona isikolo lesi sitholakala eGitarama.

Umduli omnyama obizwa kuthiwa yibhodi nxa kusesikolo ubhalwe ngamatshoko amhlophe okukhanya ukuthi umbalisi obefundisa ubebabhalela okuthile emdulini ukuze babone kumbe babhale emabhukwini abo izinto abazibonayo

Isikolo esakhiweyo safakwa amafasitela aluhlaza okwesibhakabhaka leminyango lapha yisikolo salabo abayenza imfundo yangaphezulu kulombalisi omileyo phandle labantwana abamileyo abagqoke amayembe amhlophe

Indlu elabantwana besikolo okukhanya sengathi bayenza imfundo yangaphezulu. Kulemitshina okutsho ukuthi laba bafundiswa imfundo yezandla eyokusebenzisa izandla zabo ukulungisa izinto ezitshiyeneyo.

abantwana abakhanya bedlala lapho endaweni okudlalelwa khona kukhanya sengathi kusesikolo kucecisiwe kulezihlahla njalo leyi yindawo lapho okufunda khona labo abayenza imfundo yaphezulu

Izakhiwo ezinkulu kakhulu ezibonakala sengathi kusesikolo lapha esemfundo yangaphezulu njalo kulezihlahla kucecisiwe kulotshani obuluhlaza tshoko. Indawo leyi ihlanzekile kakhulu labantwana abahambayo abayangena emakilasini abo.

Umtshina osendlini phezu kwetafula, osetshenziswa ngabafundi ukuthi babale kumbe babhale lokhu okumele bakwenze kumaprojects. Lo mtshina kuthiwa yicomputer. Usetshenziswa ikakhulu ngabantwana abase University.

Umnyango owendlu lapho okuhlala khona imitshina yokusebenzisa kumbe imithi. Konke okusetshenziswa esibhedlela lapho okugcinwa khona. Ukuze kuhlale kusaziwa ukuthi ukulapha emnyango kubhaliwe ukuthi equipment room.

Izakhiwo ezinkulu ezinhle kakhulu okukhanya kulendawo lapho okufakwa khona izimota .Njalo indawo leyi ilamaluba amahle kakhulu lotshani obutshengisa ukuthi kusendaweni okufundelwa khona.

I"logo" ebhaliweyo ukuthi University of Rwanda Nuye Campus okutsho ukuthi le yindawo yabafundi abakhulu etholakala eNuye.

Endlini eyokubalela kulamashelufu alezincwadi ezitshiyeneyo. Lapha kutshengisa ukuthi yikho abafundi abathatha khona amabhuku okubala befundela izinto ezitshiyeneyo.

Indlu zabafundi elamatafula lezitulo okutshengisa ukuthi lapha abantwana bafunda kuhle bayabe behlezi befake amabhuku abo phezu kwetafula bebhalela khona ukwenzela ukuthi bengaphazamiseki.

Indlu ehlanzekileyo. Okulombheda, njalo kulezilengiswa, eziduzane lefasitela. Kumbe ezokuvala ifasitela.. Kuletafula lezitulo. Okutshengisa ukuthi lapha yindawo, okuhlala khona umntwana wesikolo. Ukuze athole indawo yokulala. Abe lendawo yokuhlala, ukuthi abale.

Indlu yabafundi elamatafula lezitula okuthi bahlale bebhalela bafake izincwadi zabo phezulu kumbe amabhuku kulebhodi emdulini. Amabhodi amabili emhlophe lemnyama lapho umuntu abafundisayo asebenzisa khona ukubhala.

Ubaba omileyo ekhangele umtshina ophambi kwakhe ongaba ulungiswe ngumntwana wesikolo. Lapha kulemtshina ehlukeneyo ngemva kwakhe okutshengisa ukuthi kusesikolo eseScience.

Isikolo semfundo yangaphezulu sihlele uhlelo olokuncesa abantwana ngenfundo yabo ukuthi babekwazi abafuna ukukwenza nxa sebekhulile. Uhlelo lolu kuthiwa yiannual career fair.

izakhiwo ezinkulu ezinenginengi ezilamafasitela amanengi okutshengisa ukuth zilezindlu ezinengi lapho okufundela khona abantwana lalapho okuhlala khona abafundi abase university

umduli okhanya ulamafasitela amanengi kakhulu ukusukela phansi kusiya phezulu lesi yisakhiwo esibonakala engathi kulapho okufundela khona abantu abayenza imfundo yangaphezulu yase university phandle kulezihlahla ezinhle ezicecisileyo

Izakhiwo ezinkulu kakhulu ezinhle njalo phandle kucecisiwe kulemigwaqo eyokuya lapho okufundela khona abantwana lapha kukhanya sengathi kulapho okufunda khona abakhulu euniversity.

Abantwana besikolo abakhanya behlezi beliqenjana bencedisana okuthile mayelana ngesikolo ukuze bonke bekwanise ukupasa baqhubekele phambili ngemfundo yabo.

Abantu abamileyo abagqoke impahla ezifananayo ezimhlophe. Abanye bathwele izincwadi ezandleni zabo sokungathi kukhona abakubalayo kumbe abakufundiswayo phambili bekhangele lezi ncwadi abazithweleyo.

Indlu okukhanya kulekhabothi yokufakela impahla , kuletafula njalo kulombheda eyendlaliweyo emibili, omunye uphandi omunye uphezulu. Lapha kukhanya sengathi yindawo lapho okulala khona abantwana besikolo.

Amajaha lamantombazane afundayo esikolo saphezulu, bakhangela okuthile besebenzisa umtshina okhulisayo izinto lezo ezingabonakali ngamehlo kuphela.

Izakhiwo ezinkulu kakhulu ezinhle njalo lapha kukhanya engathi yindawo yabafundi abayenza imfundo yaphezulu yase University, kulezakhiwo ezinhle ezitshiyeneyo okutshengisa ukuthi lapha kufunda abantu abanengi kakhulu

Phakathi kwendlu leyi kulombheda weziphanyeko, ophezulu wakhona ulesikhwama okutshengisa ukuthi ngesomntwana wesikolo. Indawo leyi kulala abantwana kumbe kuhlala abantwana besikolo.